Dis picture dey talk about common breastfeeding positions, and for de picture wey we dey see so, na four different types of breastfeeding position na im dey show. Number one na im be cradle hold. Number two, cross-cradle hold. Number three, football hold. Number four, lying back position. So me I go explain dem one after de other. For de cradle hold, dis one, your pikin go lie down across your elbow, or rather across your lap. As you put am for dia, de head go dey for de elbow joint, while de breast go dey de pikin mouth for de same side, meaning if na left elbow joint you put de pikin, e mean sey de pikin sef go dey suck from de left breast. Another method na im be cross-cradle position. Dis one, if de pikin dey your right elbow joint, mean sey de breast wey you go take feed am go dey de left, go be de left breast. Meaning de pikin go lie down for your arm, your right arm, de elbow joint for dat side, na dia e go for lie down, den you go carry im mouth come your left breast. Meaning if de pikin dey right arm, de pikin mouth go dey de left breast. Na im be cross-cradle position. Another one na im be de football hold. Dis football hold e good well well for mama wey get pikin wey pass one, wey dey dey call am twins, or you wan feed two pikin at de same time. Na im be sey one pikin go dey de right elbow joint, de other one go dey de left elbow joint, you go come press dia mouth put for de breast make dem dey suck at de same time. De last one wey be de number four na im be lying back position, lying back position. Dis lying back position na im be sey de mama go lie down with im back, use im chest face up, while de pikin go come lie down on top de mama body, den from dia e go dey suck breast. Another one still dey wey dey dey call side lying position. Dis one be sey de pikin go dey for bed, while de mama go stay close to de pikin, e go use elbow support im sef so dat de im breast go dey enter de pikin mouth. Mean sey de mama go dey on top, de pikin go dey under. But de mama no go dey put weight on top de pikin, dats why e go use de elbow take support her sef, so dat na only de breast go dey touch um de pikin mouth. All dis one na different and de most common ways for mama to feed um pikin.

Wetin um be de first aid measures for asthma attack? Asthma na when pesin no dey fit breathe well. E go be like sey e don dey choke. him airways wey e take dey breathe go come be like wetin done dey blocked, because e don dey small. De tube wey e take dey breathe don dey small, so e go dey dey very hard for am to breathe. Na im be asthma attack. So when dis kain thing happen, wetin be de things wey you need to do. Number one, you go make sure sey de pesin you go calm am down, make de pesin just remain calm. Dey go try sit de pesin de pesin up, make de pesin sit down, find where rest back. Dat na de first thing wey you go do. Make you your sef no dey rush up and down. De pesin wey dey get asthma attack, make him sef no dey fear. Make sure sey de pesin de calm, den go sit down rest im back. Dat na de first thing. Den de second thing wey you go do, you go quickly check de pesin bag because most pipu wey get asthma dey dey carry wetin dey dey call inhaler dey waka. So, you go check de pesin bag, if inhaler dey, you go begin give am um de inhaler. How dey take dey take am? De pesin go open im mouth, you go press de thing, e go push air inside de pesin mouth. But before you do dis very one, you go make sure sey you check wetin dey write for de inhaler, because e get de procedures wey take dey use am, de steps wey dey dey follow to use am, and de number of push wey e dey press dat thing enter de patient mouth determine on how serious de pesin condition be. So e go dey very good make you make sure sey you follow de instructions, wetin de write, how dey go take use de inhaler, you go follow am well well. Den when you don follow am finish, you go come begin dey press de thing for de pesin um mouth. You fit press am reach um thirty to sixty seconds, at least between thirty to sixty seconds you go dey press am make de pesin dey breathe in de air wey dey come out from de inhaler. So when you don finish do dat one, den you go come quick quick loose everything wey dey tight for de patient pesin body. If e wear tie, if e wear necklace wey dey tight, anything wey dey tight im body, you go loosen am. As you don do all dis things, and you still see sey de pesin body e never dey get im body back, de pesin still dey breathe one kain one kain, de thing never dey resolved, de body never settle down, you go come call for ambulance. You go call for help. But if na area wey you dey wey e be sey you no fit call for help, you go find moto carry de pesin go hospital, so dat de case no go worse pass um like dat. So na so dey go take manage pesin wey get um asthma attack.

Hormonal UID na one device wey some women take dey prevent um pregnancy or wey dem dey use for family planning. Dis tins wey dem dey call hormonal UID e dey help dey control di way wey women take dey born, di tin be like c shape and na plastic wit one small coil for inside, wen dey out am for woman uterus, e get how e go take dey produce some hormones wey de dey call pogestine, so dis hormone go det as e go take change di woman uterus or di cervices he go come be sey di woman no go fit produce egg wey de go fit fertilize again. So dat di way wey di uterus go come be now e no go fit fertilize again, na him be di function of dis hormonal UID, outside sey dem dey use am to do birth control dat is to say di woman take dey do how e go take dey know di number of children dey control di number of children wey e go born, e still dey help for menstruation wahala, some women dey wen dey wan see dia menstruation dem dey get beta pain or e fit be like cramp wey go be like sey di belle go be like watin dey contract, e go dey pain dem and dis pain self wey dey com wit menstruation, some women self no dey fit use am waka, some dey go hospital make de admit dem because of dis menstrual pain but now dem dey tell us now say hormonal UID no be only to prevent woman from carrying belle, e also dey help wit dis wahala wey menstrual pain dey bring. Number one na him be di blood flow during menstruation, e get some women wen dia menstruation don come so, di blood wey dey come outside dey heavy, dey plenty well well but wit hormonal UID e dey fit reduce di quantity of blood wey woman dey bring come outside durng menstruation. Dis hormonal UID still dey reduce di pain wey woman dey feel during menstruation, wey some of dem dey call am menstrual cramp, all dis cramp dey give dem severe serious pain wey go be sey step self fit no waka well. So now hormonal UID no be only to prevent belle or to control di way wey woman dey take dey born, e still dey help for di wahala wey menstruation dey brink come

Dis one dey say control measures. When you hear control measures and you dey see immunization as one IT mean sey na disease or infection na dem dey try control and to control infection or disease number one na immunization. Immunization na when dem give you small small injection wey dem dey call dem dey call vaccine dem go vaccinate you, so dat your immune system go dey strong, so dat you go fit prevent you from catching dat infection or disease wey dey try spread, because when you do dis immunization and you dey immune against dis sickness dis sickness no go fit hold youagain and if de sickness no hold you e mean sey you no go spend money take buy medicine or treat yourself meaning you fit control am using immunization e dey help save um cost. Number two way to control all dis infection, diseases na awareness you let pipu know sey that particular kind of disease don show face for de community or for one kind society. Pipu wey need dis awareness pass na pipu wey dey high risk area or high risk group meaning pipu wey dey easily, wey go easily catch dis infection or disease like the old pipu and um and children the old ones their immune system don dey very weak and for de children their immune system never strong. So all dis kind pipu so you go need to give dey education tell dem sey something like dis don dey on for dis community um see as una go take keep una self safe make una no catch am. Another pipu wey dey dat high risk population na in be nurses doctors and health workers, because everybody wey dey sick, na hospital de dey come and dis pipu wey dey sick fit don carry de infection come de hospital. So dis pipu na de hospital de health care workers self go need to take care of their self. How dem go take do dis one? Dem go dey wear their protective clothes, handgloves, their nose masks then dem go make sure sey de instrument wey dem dey use dem dey sterilize am and dem go maintain better hygiene that is to say dem go dey wash their hand every now and den. Another thing be sey with de way most sickness take dey dey dey spread especially airborne, na through air but others na through contact. Infection like HIV virus, hepatitis B, hepatitis C all those ones na through contact or through sex na you fit take um catch dis ones. So you go advice pipu wey you feel sey dem don dey expose to dis sickness or even those one wey never dey expose make dem no dey share sharp needles, to dey share objects blade, needle, razor blade all dis things wey go fit cut you come transmit de infection through blood give another person. You go let dem know sey e no good to dey share needle or sharp objects. Den if dem wan do blood transfusion make dem make sure dem screen the blood, how dem wan take screen de blood? Meaning dem go do hepatitis B screening do hepatitis A,B and C come do HIV, come do syphilis do all the blood screening wey dey necessary to make sure sey the blood dey okay before you go give another person. If you fit do all dis ones you dey try reduce or control de way wey any kind of infection go take um spread.

So, dis one dey tok about postpartum recovery guide. Week one Dis one just mean sey, if you born finish, dat first week, which signs you go dey see sey, you dey know sey at least your body don dey beta. Dem group am into three groups. Number first group, first signs na for if you born through your vagina, normal delivery. De second one wey go look, dem put am under sey you born um for using um CS, dat is, you use operation take born. De third area wey you go dey look at na your mental health. How your mind take dey after you don born finish. So, make we tok about sey you born normal through your vagina. Tins wey you go dey see, signs wey you go dey see: Number one, you go dey get vagina pain. Your vagina go dey pain you well well base on sey you push pikin through de place. And de pain fit worse if you get tear, maybe as pikin dey try come outside, small cut con dey. You go feel more pain wen there is, wen tears dey. So, all dis tins you go observe am. But as week one don dey go, de pain suppose don dey reduce um small small. Number two, you go dey see blood. Blood go dey come outside small small. But, no be sey de blood go dey plenty oh, ehen. But how you go take know sey you don dey beta be sey de blood wey you see for day one and day two no go be de same amount or how de blood take plenty for day two and day three. Meaning, as time dey go, de blood go dey reduce. Another way wey you go know sey you don dey recover, you don dey beta, na im be sey de size of your uterus, you know sey na uterus pikin dey stay. So, de size of dat uterus e go go dey reduce, e go con dey shrink small small. Meaning, your belle go con dey go back to normal. So, dis one na de three signs wey you go dey look out for after you don born, make you take know sey weda you dey recover quick quick. So, de other one wey we wan look at now na under caesarean section, sey you do CS, tins wey you go dey observe, to dey guide you weda you dey recover well. Number one, to dey waka go dey hard hard you because of de operation wey you do, but you go dey observe am. after day three, day four, day five, you suppose don fit dey move small small. So, if after one week, you never fit dey get up dey waka, you go know sey wahala dey. So, within dat one week, you suppose don fit dey stand, dey try dey take small small step. De area wey you go still dey look now na where de for cut you, where de for tear you, carry de pikin come outside, con sew am back. You go dey feel pain for dere well well oh, but de pain suppose dey reduce as time dey go. Another area wey you go still look now under dis um CS na im be, e good make you begin dey try to dey waka, although e go hard for you to dey waka, but e good make you dey try to dey stand up, dey waka. Because sey, for inside your body, blood fit just dey there wey don thick wey de dey call clotted blood. So dat, if you dey waka, e dey prevent de blood from clotting. All those ones wey don clot go fit come out through de vagina. Another tin you go expect since na CS you take born, you go dey on catheter, dat tube wey dey de put wey you go take dey piss, make e dey enta bag, na im dem dey call catheter. Dem go put am inside your vagina. So, after one week, de suppose don dey tink of how to comot am, because you don start to dey waka small small. Now, de last area wey we wan look at na your mental health. How de woman mind be. How e take dey tink? Which are de tin wey we dey look out for, sey de woman don dey recover. You go know sey her hormone level suppose dey change. Meaning, her behavior no go dey de way im dey before e born, or wen e carry de belle and after e don born. Because of those hormone nau, those chemical substance wey dey inside blood, wey de dey call “hormone,” wey dey enta de blood once once, de woman mood go dey change. Because de hormone sef um, e go don dey change. Some wey dey high before go come low, to make sure sey everytin dey normal. Another tin wey you go dey look out for na im be sey de woman go always dey de tired. E go dey tire asin exhausted like sey she do one big work. But na because of de process wey she pass through for dat nine months, now wey she don born, so she go always dey de tired because sometin na im comot for her body. Den, sometimes, e fit dey feel sad. I fit call am depression, e fit be call am maybe make I call am um e fit dey overwhelmed, like de tin just tire tire her somehow. Sometimes sef, e fit dey make am dey cry, sometimes e go dey cry. Those one na de tins wey e dey normal once de woman just born finish, but, make e no too dey long. Make e no too dey long. So, wetin make all dis feelings don dey pass one week dey go two weeks don mean sey you need to visit hospital make de evaluate de woman mentally. So, dis one na some of de tins wey you go dey look out for, to know sey woman wey just born, either normal born na im e born or na through CS e take born, dis na de areas wey we go dey look out for, to take make sure sey she don dey recover.

Dis one dey tok about maintaining intimacy in marriage. Meaning, if you and your spouse, your boyfren or girlfren if una don marry, una don be husband and wife, how una still fit take make sure sey dat love love, dat sweet sweet still dey. Make dat intimacy, dat closeness go still dey between una no matter how long una don marry. De first tin wey dey very important for pipu wey don marry, or pipu wey dey relationship, na im be communication. E good no matter what, make una dey tok tins, make una dey discuss. How e dey do you, you go tell de woman. How e dey do you, de woman go tell de man. Open communication. Wen una do all dis plenty plenty tok, una communicate, na im una go understand una sef beta. If anytin wey de man dey do dey hurt de woman, de man go know, e go change. If de woman dey do tins wey dey hurt de man, de man don tell am, so, de woman go change. If una fit dey open up like dis, anytin wey go bring issue, una go discuss am. Meaning, de wahala no go con come up. Number one, communication. Another one na im be physical attraction. As una don marry finish, how you con dey keep your body? If you be de man, maybe before una marry, you dey wear fine fine cloth, but as una don marry finish, na nonsense clothes you con dey wear. You no con even dey bath, your hair, you no dey comb. You no go con dey attractive to de man, or if na you be woman wey you don marry finish, na so so wrapper you go con dey tie for house. All those fine fine make up wey you dey do before wey de man take see you con like you, you no go con do am again. Dis part means sey make you still dey physically attractive. Meaning, you go dress fine, make de man or de woman um, see pesin go say “Yes, dis my woman e fine well well.” Another tin wey una go dey do to make sure sey dis intimacy last, na im be sey una go make out time to dey go out on um dates. Una go dey go outing. Una go dey sit out. No be everytime una go just dey house chop for house, sleep for house. No! Once in a while, maybe once in a month, or e depends on how una schedule be, una go carry unasef come outside. Go one kain cool place, sit out, new environment, buy some drink, una drink, una food, una chop, una discuss. All dis ones dey bring about um closeness and intimacy. Another tin na im be daily affection. Meaning, you go dey do tins in a romantic way. Okay, tins like your wife fit dey bed, you fit just go make breakfast give am, give am on top bed. E go make sense. Or maybe una don born, your wife go market, or go school, or go work, e no quick come, you go enter kitchen, cook. E dey bring dat affection. De woman go feel sey “yes, dis man, dis man dey feel my pain.” De man go say “yes, dis woman dey feel my pain. So, e dey epp me.” Dat affection go come bring more attraction and e go bring um intimacy. De last one na im be sey, you go dey put yoursef in a position wey be sey de man or de woman go dey tempted to come make love to you. Meaning, you go set de mood, do tins, seduce each other. Do tins wey go make de man dey more attracted to you, to come dey demand for sex or de woman go con dey more attracted, con dey demand for sex. If dem fit put all dis tins wey I don tok so into practice, intimacy for marriage, e no go quick finish, e go last long.

Make we talk about why open communication dey very good or important for relationship. Number one e dey build trust, if you and your partner dey talk about everything wey dey happen for una life, e dey bring um more trust because your partner go con understand you, go make you dey transparent meaning you go dey opened to am, so e go bring um trust. Number two, e dey help make de dey resolve quarrel, make dem dey settle quarrel, e dey help to settle quarrel, dat is to say if una dey communicate well well, una dey discuss everything wey dey happen around una e dey make both partners dey fit resolve quarrel easily, because una go don open up talk de problem so to find solution go dey very easy. Another thing wey make am really dey important be sey e de bring about respect, e dey make de couples dey respect their self de more, because if you tell your spouse wetin you like and im tell you wetin im like and wetin una self nor like, so by trying sey two of una go dey avoid those things wey una nor like e mean sey una dey respect each other and e dey make de respect dey increase, because I go try avoid wetin go vex you you go try avoid wetin go vex me. Open communication still dey prevent misunderstanding, e dey make misunderstanding nor happen because if you communicate with your partner wetin you want do go dey very clear, make I give example sey papa Emeke now by four o’clock on Saturday he dey like enter im room, wetin he do for inside im room he dey like watch football because de television wey dey palour, de wife and de children go dey use am take dey watch another program. So once dat four don reach on Saturday papa Emeke don enter inside im room go watch im football match, but because he don already tell mama Emeke sey four o’clock na my four o’clock um I dey enter room go watch match, so mama Emeke nor go think sey papa Emeke run enter room because he dey quarrel or because he dey vex but he go don already understand am sey na because he want watch football na im make am enter room, so because of dat one na communication don already dey so e dey prevent um misunderstanding. dis other one dey talk about e dey strengthen de commitment wey de get between each other, yes because you go con dey committed de more. If you know sey on Sunday na rice I de like, you go do everything possible to make sure sey dat rice go dey table, dat one na commitment. Me know sey on um Sundays e get some fine fine cloths wey he dey like wear, so me go make efforts to make sure sey all those kind clothes dey available or on Saturdays you dey like make we go beach, you don already tell me and as you don tell me so me want make you happy me I go try make those things happen for you, you go dey, so dat you go dey happy. E don con make me dey more committed for de relationship and all dis ones so dey make relationship dey strong, dey last and make both couples dey enjoy am

Dis one dey talk about sey if you want do self quarantine and isolation wetin dey involve. Wen you just dey hear quarantine and isolation, e means two things either you nor want catch disease or infection wey dey trend for de town or you self nor want share de infection or disease give other pipu cause na two ways im take dey go. Alright, wetin go dey involve if you want do self quarantine or self um isolation, self isolation mean sey you go seclude yourself, you go remove commot yourself from where plenty pipu dey, you go dey one area dey observe um yourself. So now wetin be de standard wetin be de procedures wey dey involve for dis self quarantine and isolation, number one you go dey use standard hygiene method, dat is to say you go dey observe better hand hygiene, meaning anything wey you touch you go dey wash your hand before you eat you go wash your hand, if you touch any place at all you go wash your hand, na im be good or standard hand hygiene. Number two nor dey share anything like cup um, plate um, or even towels or napkin, nor dey share am whether na with your pipu wey dey your house or pipu wey dey outside. For dis period wey you want take do self quarantine and isolation so you nor go share anything with any body. Another step wey you go take if you dey self quarantine or isolation be sey you go dey stay for house, you nor go dey visit anybody, you go dey your house. Another thing wey you go make sure sey you do if you dey do isolation or quarantine, you nor go dey let visitor come your house, you nor go dey receive any visitor for dis period so wey you want take do de quarantine or isolation. So if e be sey nor be only you dey stay inside de house wey you want for isolate yourself so or do quarantine, you go make sure sey every other person wey dey dat house if una want sidan or if una want stand or if una want talk una go make sure sey una dey six feet away from um each other, you nor go consider whether na your papa um or na your mama um or na your wife um or na your husband una go make sure una go maintain one certain distance make e nor less than six feet apart, remember wetin I talk before wey you want do isolation or quarantine is either you don get de infection you nor want spread am or somebody else don get am and you nor want catch am. So if you follow dis principle, even if member of your household don catch am, if una dey maintain dis distance of six feet, una nor dey share anything, even if member of your house don catch am e nor go fit spread because una dey maintain de standard isolation procedures and um quarantine.

Dis one dey talk, how do I self isolate meaning how you want take seclude yourself from um other pipu, like dis one now me I fit sey de person wey want self isolate im don already catch de infection or de disease or im dey suspect sey im don catch de infection or disease. So for you to self isolate dis na de things wey you go dey do, number one stay your house, you nor go dey? receive you nor go dey wait make pipu come greet you, you nor go dey receive visitor, you self nor go visit pipu, you go stay your house. Number two you nor go dey go close to pipu wey get chronic condition or those pipu wey their immune system nor too dey strong, like de old pipu, de adult wey their immune system don weak nor dey near dem or de children wey still dey very very young, nor dey near dem or pipu wey get chronic condition e fit be liver problem, e fit even be HIV, e fit be any kind of sickness wey dey serious, make you nor near dem, because if dat infection enter their body de fit nor survive am because their immune system nor con strong again, like dis one I don first talk am before nor dey receive um visitors, you go stay house, nor dey go pipu house, pipu nor go still dey come your house. Another thing wey you go do wey you dey do self isolation, you go make sure sey you dey wash your hand with warm water and soap for twenty seconds, meaning anytime wey you touch anywhere if na door handle you touch um, if na table you touch um you go make sure sey you go tap you wash your hand for at least twenty seconds with um soap. I remember sey why dis hand washing dey very very important because all dis bacteria, all dis germ, all dis um disease wey we dey run from de part of dis wey dey cause am is either e dey table or biro, e dey door handle it can be anywhere, any surface wey pipu dey quick touch, so if you touch dat surface and you nor wash your hand and de bacteria dey there you go touch am, you just use am rub face na im be sey you don catch am. Dat is why to dey wash hand e dey very good wen you wen we dey talk about um isolation. De one wey you go do wey still dey very very important incase you want cough you go cover your mouth with your hand or you go kukuma wear nose mask, so dat wen you dey talk water droplets from your mouth nor go dey enter de air, because pipu fit still dey around you. So dis na de things wey you go do if you want self isolate.

Oral sex na wen, man go put hin mouth for woman vagina to give de woman sexual pleasure or de woman sef go begin dey suck de man penis to give de man sexual pleasure all dis ones na oral sex, una go dey put mouth for each oda genital area so dat una go fit get um pleasure, and de wahala wey dey for oral sex plenty, so if u dey do oral sex, u dey expose yourself to many sexually transmitted infection, infection like oral hepis, oral hepis e dey affect persin for mouth, de persin mouth go con get blisters or small small sours wey dem fit dey see easily, all those ones na Wetin persin dey catch once dem do oral sex, another infection wey u go fit still catch na still b genital hepis, dis two oral hepis and genital hepis na thesame thing jus dat where u go for catch am, where e go for dey affect you na different um places, de oral hepis e dey catch u for mouth while de genital hepis go catch you for de private part, both of dem dey go with sour, dealing with blisters and dem dey dey painful, sometimes dem dey go with itching, e go dey scratch another STI wey u go fit catch if you dey do oral sex na hin b genital wart, dis one na one bacterial wey dem dey call HPV, sorry no b bacteria na virus, na one virus wey dem dey call HPV, Human pacnomal virus na hin dey cause dis um genital wax, dis genital wax e dey grow for body like whitish substance, e bin wan resemble ringworm but no b ringworm, hin dey dey white dey curl e go happen for persin genital area for de private um part, so pipu wey dey engage in oral sex all dis ones na some of de infections wey dem go fit um carry. Other infections na hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HIV,, gonoria, siphilis, all dis one na infection wey persin go fit catch if u dey engage in um oral sex, and you know sey once u dey do dis oral sex u no go fit use condom, because u no fit wear condom for mouth or put condom for inside vagina before you begin dey do Wetin u dey do, so e good make we avoid um oral sex, especially wen u no no where your partner don put mouth or u never know where e don put him penis or you no no where de woman don carry hin vagina go, so e good make we avoid oral sex.

Protection and safe sex tips for STI prevention. If you be de type wey still dey make love, wey dey sexually active, e get some things wey you go dey do so dat you no go fit catch sexually transmitted um infection. Number one, always dey use protection, especially those ones wey dey work as barrier such as condoms, dental dams or finger cots. All dis ones na barrier method wey dey take dey prevent infection during sex. Dis one be sey de fluid from de man wey be de sperm and de virginal fluid from de woman no go meet each other, meaning de condom, or de protection wey dey use, e go stop de flow of sperm inside de woman virgina and e go prevent de woman virginal fluid make e no touch de man penis, so dis um barrier method dey help prevent um sexually transmitted diseases. Another thing wey you go dey do be sey, all those your things wey you take dey stimulate yoursef, wey dey dey call sex toys or dildos, you go make sure sey, you dey wash dem after you use dem. Meaning sey no use am, keep am make e dey dry, as you dey use am finish, you go dey wash am. Another thing wey you go dey do to avoid catching dis um STI na im be sey, you go always dey follow your partner dey discuss. Dat is to say, una go always dey communicate openly, at least you fit tell am how many times you don meet man or you go dey tell am de state of your body whether you dey get signs of infection, you dey get itching and all dat, make sure sey you and your partner dey talk openly. Dis one na de one, make sure sey you get only one sex partner, de more sex partners wey you get, de more chances sey you go catch dis disease. So de chances dey dey higher, if you dey sleep with more dan one um sex partner. Either you get more than one woman or woman get more dan one man. Another thing wey go help well well na im be sey, una go dey go do regular STI checkup. una go just go hospital, you no go wait make you get de signs, just go hospital, if na once in three months, once in four months or once in six months, una go just go hospital sey I want check my body for any kind of um infection. If you dey do dis thing regularly, e go prevent you from catching um any kind of um infection.

How you go fit take control tuberculosis or prevent tuberculosis. Make we start with de preventive um things wey we do fit do to avoid catching um tuberculosis. Number one, you go take tuberculosis vaccine wey dey dey call BCG. If you fit take BCG vaccine when you suppose take take am, you no go fit catch um tuberculosis. Even if you catch am, e no go disturb you becos your immune system don already master am. You go dey use personal respiratory protective um device, all those your nose masks wey you dey wear, no share am, only you na im go dey use am, if you do dis ones, you go fit avoid to catch tuberculosis. Another thing wey you go do be sey, make you dey avoid pipu wey you think sey or wey you dey sure sey dey don already catch um tuberculosis. You go stay away from dem, make you sef no go catch am. Another thing wey you go dey do to prevent dis tuberculosis na im be sey, you go dey go regular checkup or go do tuberculosis test especially anytime wey you take feel sey you don too dey close to person wey get am. So, becos of dat, you fit go check ok whether I don collect am from um dis person. Always dey make sure sey your room get enough air exchange wey dey dey call ventilation, make sure sey your room always get enough ventilation, plenty air dey enter, dey go out. Another way to prevent na im be sey, you go quick go hospital make dem dey check you so dat if you get am, dey go quick treat am before e be, e pass de way wey e suppose be. So how to control, de control measures wey you go put in place. Number one, I don already talk am before, make sure sey your house get enough um ventilation. Another thing wey you go do, control measure be sey, you go make sure sey only you dey spend your time alone outside make you get adequate ventilation, only you o, outside. You go dey make sure sey, you dey avoid crowded areas. Also make sure sey you no go anywhere with um public transport, where pipu go pack full inside. You go also avoid um public um gathering, so all dis things na ways or measures to control and prevent tuberculosis make e no touch you.

How u go fit take prevent tuberculosis from spreading and how u go fit take protect or safeguard yourself? Things Dey wey u go do to prevent TB from spreading. Number one b sey, u go first prevent am from spreading, wey dem Dey call cub d spread e simply mean sey let’s assume now, make I use family of five take give example, five pipu Dey house, one person don dey cough, to prevent d spread first go check weda d persin don get, if d persin don get TB isolation straight, u go isolate d persin, dat one u don prevent am from spreading to d oda pipu for d house. Number two, dem say make u no let am activate, I go still explain with dis same family of five, if five pipu dey house u don notice sey one do dey cough, u don go do d test u con notice sey na TB at dis point e never strong well well o na jus cough e dey cough, so for u not to make am activate, u go begin dey take your TB drugs under one or two months those virus we dey make d TB dey spread go don suppress am, go don kill all d virus, meaning you no let am activate. Anoda thing wey u go fit do to protect yourself and to prevent TB make e no spread na hin b say u go boost your immunity, how u wan take boost your immunity, d first thing wey u go do u go first go take dat vaccine wey dem Dey call BCG, dat BCG na hin Dey prevent us or pipu from catching TB easily. Persin wey Dey near me fit get TB hin go cough me no go catch am, because I don take that vaccine so dat vaccine help my immune system string con make am, d TB no fit affect me, apart from d vaccine u go Dey eat good food, Dey eat good food, food wey get enough nutrients those ones go naturally boost your immune system, but d best way to boost immune system na to go take dat vaccine. Anoda way wey u go fit take prevent d spread and protect yourself dey sey complete d course, dis grammar simply mean sey u don dem don test u, Dey see say u dey positive and TB treatment dem no b one dem no b two dem no b three days e fit reach four five months and dat one na cause of d treatment, so once u don start am, if d doctor tell y sey na three months e go take for u to take dat drugs, make sure sey u follow dat plan, take am for d three months, if na six months d doctor talk take am for d six months follow d course, d plan from beginning to d end, dat one go help prevent d spread. Another one b say u go improve your lifestyle, all those kind lifestyle wey Dey make your immune system Dey Dey weak everyday u go avoid am, like all those smoking, drinking, um taking hard hard drugs all those things Dey weaken immune system, and those ones na bad lifestyle di last one con b say make u stop to Dey mingle with pipu wey don already get am, e mean sey once u don notice sey somebody don get am, avoid dat persin, like I start with family of five, if one person do get am, no b hate, isolate dat one person commot for d house put am one separate place make u Dey use hin kitchen u ten sils by hin self, make he Dey use hin towel or if possible sef carry am go hospital make dem isolate am for hospital, but d most important thing b say no Dey follow di persin wey get TB Dey interact closely because u go catch am, so if you follow dis steps so u go prevent TB and also, protect yourself from catching TB.

How Vaccines take Dey Stimulate d Immune System and We Know sey na immune system Dey fight d Infection for the Body Before we talk about how e take Dey work, we go first talk about the money aspects where this vaccine go help us reduce.na hin b sey if we no use vaccine take boost immune system, wetib we go use na food and supplement, and food and supplement dey there, so if we use vaccine e Dey reduce d cost of dis um, immune um booster, dat one na one for d pocket side, now how e take Dey work number one, once u just take dat vaccine shot e get some kind immune system wey u don already first get wey e no to Dey strong but na follow come e follow your body come wey dem Dey call innate immune system, dis vaccine Dey provoke am, e Dey juggle am e Dey wake am up, make e wake up say things don Dey body, because d vaccine wey dem Dey give d disease wey dem wan prevent na d small of d disease but di one wey don weak wey dem don manufacture la for lab na hin dem Dey push for your body, but because say e Dey weak d small immune system wey Dey your body, go jus wake am up rush d infection, d disease go con multiply, con make dem plenty, dat na one way e Dey wake up d innate immune system, anoda thing wey vaccine Dey do e Dey give am ability to change for dis immune system to change into various um varieties, meaning e go fit adapt e go change, so dat dem go fit attack d particular kind of infection wey u wan make hin at ten d to, e Dey help augment or substitute to d immune system wey d hormone don Dey pack for your system, so e dey e dey substitute, e Dey augment, e Dey back up d immune system wey don already Dey your body wey b innate immune system, dis vaccine still Dey help d immune system Dey target one particular kind of um disease, e go Dey very specific, if na cholera own u give am, e go fit Dey very specific, e go go for only cholera because d vaccine Dey help to stimulate d production of Wetin dem Dey call cell all dis T cells na dem Dey recognize d kind of disease wey Dey come because, I don tell u before say dat vaccine wey Dey give u, na little portion of d sickness na hin dem put for your body or d virus na hin dem put for your body so as u don provoke d innate immune system, from there u go con produce dis cells wey b like memory cels dem go fit remember dis particular infection, so dat wen dem Dey come again na one hand go clear am, dis vaccine Dey make person Dey get a very long lasting immune response, meaning once u don take dis vaccine, d immunity wey go Dey your body go stay tay, Dey fight all kind of um infection or disease for your body for a very um long time.

Make we talk about sexually transmitted infection and HIV. Like wetin de write for here, de say make you add HIV test join your regular STI infection test wey you dey do. Make i give examples of some sexually transmitted infection. Number one na gonorrhoea, two na hepatitis B, three hepatitis C. four we even get hepatitis A and we con get anoda one wey de dey call chlamydia. All des infection, na im e dey call sexually transmitted um infection. How de take dey get am? Na wen somebody wey dey infected, go make love or sleep with anoda pesin wey never dey infected. So, automatically, dat pesin wey never dey infected go con catch am from the pesin wey e dey infected. Dat's why e dey good, wen you wan sleep with pesin or make love to somebody wey you no too know or wey you no dey married to, dat is why e good make you dey use protection. Either you use make condom or female condom. E depends on the one wey e dey available for were huna dey. And e good, once you know sey dis STI dey your body, make you quick treat am becos all des sickness wey de no treat or de no treat well, if e tey for body, e dey lead to other bad bad sicknesses. Dat is why de dey advice now sey, as you take dey check for normal STL the hepatitis dem, the syphilis dem, de gonorrhoea dem, make you kukuma dey add HIV test join dos test. MAke e be among your normal routine test wey you dey join with your STI test. Becos sickness wey de quick know, na im de dey quick treat. And if they quick treat am,e no go tey for body. Make e no go cause other problem. So, e good make pesin dey check e HIV status regularly. And e still dey okay for pesin no to quick catch all dis STL and HIV, e good make de stick to one sex partner. Make de no dey carry men or carry women. So dat you no go quick catch all des um infection

Before pesin go choose the health insurance plan wey im go dey use. E get things wey e go put for the back of your mind. Dat is to sey, things wey you go consider, wey you go reason before you choose any insurance plan. Number one, the cost. You go first know how much the total package be. How much you go dey pay? and how you go take dey pay dis money? So dat, e go dey pocket-friendly. Becos some insurance dey very very expensive while some dey affordable. De dey pocket friendly. So, the cost, dat is how much for the insurance plan na im you go first put for mind before you make your decision. Anoda thing wey you go think of or consider before you choose your health insurance plan, na im be how their quality of health care be. The quality or health care wey de dey provide give pipu or wey de go provide give you. How quality im be? So you go find out, ask questions to know the kind of quality health care wen de dey offer. If na dat type na im you need. Anoda one thing wey you will consider before you choose health care plan na im be the network type. Dat is to sey, how many of des health care insurance dey available? how de plenty reach? You fit dey one health care for here now, you con go travel go maybe inside the same state, you travel go anoda community. Dat same health care insurance go cover am reach dat side. So, na all dos things you go put for mind. Dat is the coverage, the area wey dis thing cover reach. Na im you go put for mind still before you go know the one wey you go choose. Anoda thing wey you go look at before you choose your health insurance plan, na im be, des plan wey de get, de dey fit change am? Na im Oyinbo dey call, If e dey dey flexible. Meaning, let's assume now, you don already start one health care plan for one hospital, den you con discover sey, you get one special need wey you wan make dem add join dat your health care plan wey you don already get. Whether they go fit change am. Na im be whether e dey flexible. So, you go still consider dat one. Den the last one wey you go consider, na im be sey, dat health care plan wey you wan choose so. E get some kind specific health challenges wey your pipu dey get? whether they go fit offer dat services? Make I give example. E fit be sey you wan choose health care plan and maybe you wey wan choose am, or somebody from your family get diabetes, or e fit be sey you no get tumor. So, you go find out whether dos special kind of cases, whether the health care dey cover am. So, na des five things you go put for mind, think of well well, find um, ask questions about des things before you go know the health care plan wey you go choose.

For here na two pictures dey my front here. One dey show somebody wey dey carry handkerchief dey clean dust and surfaces of things wey sick person don touch. And de other picture dey show us sey if person dey sick and im body no dey well make you quick-quick rush am go hospital especially wen e no con fit breath again or e dey get difficulty to breath. Now, dis things wey I dey see for here so na wetin happen wen COVID-NINETEEN wey corona virus come. Na exactly dis things na im we dey do. Make we look de first picture, dat time wey corona virus come dey come tell us sey any sick person come your hospital or even come visit you or even come close to you as de pesin dey commot quick-quick carry soap and water take clean de handle of door ,surface of table ,handle of chair, anywhere wey you know sey dis person go don touch make you make sure sey you clean well-well and you also you go wash your hand. Dis one good because dis person wey dey sick if e touch all those places wey you dey clean so and you no clean am you con carry your hand go touch am and from dat hand nah you go come use am rub face use am touch your nose even go chop wen you no wash your hand. Na im be sey you don catch dis sam sickness. Den for dis other picture, e con tell you sey make you call doctor immediately. If pesin wey you know con dey find am hard to breath and we no sey COVID-NINETEEN rein pass so na dis kind thing wey you go see wey you go dey fear whether na COVID-NINETEEN. Because COVID-NINETEEN dat time na de lungs na im e dey affect. E go con make pesin dey sneeze, dey cough, con even make am no fit dey breath well again. Na im dis picture dey talk so. If you get pesin around you wey im don dey get dis symptom, difficulty in breathing meaning e no fit con dey breath well make you quick-quick carry your phone call ambulance make dem con carry am go hospital. But if where you dey, you no fit call ambulance, either because you place dey very far e dey inside village. You go find motor take carry dis pesin go hospital. But make you remember sey as you dey carry pesin go hospital, you sef go dey careful. As you touch de pesin finish you go wash your hand. If you get sanitizer carry am follow bodi as you touch de pesin finish you go use um rub your hand.